Loori nima ayɔbu ka dibaayi nyɛ vakahali kala ka dibaayi nyɛ dozim kala ka di gabi zaɣa piɛli.

Shab n gbiri salima ka bi mashin nim maa nyɛ yɛlo ka bi mali mashin ka di voori kom maa ka do so yɛ liiga ʒiɛ n kanna ni liiga piɛlli lana ka bi zaa nyɛ silmiinsi ka shab ʒiya ka gaɣa ʒɛ bi nyaanga ni bakɛti ni ankora ni mashin ka di ʒɛ bi nyaanga ka yinga ʒi gaɣa yɛlo zuɣu